Ekibira nga kinhenhe era nga ekibira kino kidhwiire emiti mingi egyakiragala kumbali eriyo ensozi nga dhona dhiriku ebirime ebyakiragala.

Ennhandha ela nga ennhandha eno nnhenhe era k'enhandha eno eboneka bulungi ela nga kumbali okw'ennhandha eno ghaligho emiti egya kiragala ela nga gyona giboneka bulungi ela nga enhuma eliyo ensozi.

Endhoki era nga endhoki enho eri ku kamuli ka bbulu era nga endhoki enho eyambaku obumuli okumulisa era nga endhoki enho etugha omubisi oguyamba okwidhandhaba endhwaire kamaala.

Empologoma ela nga empologoma enho ya kisitaka ela nga empologoma enho eli kulumukila mu busubi obwakilagala, empologoma enho, nhi kubimu ku bisolo ebitiibwa ela nga ekisilo kinho kya bulabe ela nga ekisolo kinho nhi kubimu ku bisolo ebyobulambusi munsi yaife.

Oluguudho lwa kolansi, ela nga kumbali gh'oluguudho luno ghaligho amayumba, nh'obusituulu ghansi. Ela nga buno obusituulu kilaga nti babutailegho babe nga babutundha.

Kamunye ela nga kamunye enho ndheru. Ela nga kamunye enho eli tambulila ku luguudho olw'eitaka. Ela nga kamunye enho mulimu abasaabaze abatyaime. Ela nga ghaigulu ku kamunye bataileyo ebintu eby'abasaabaze, ela nga eliyo ekifuluusi, eliyo emifaliso, nh'ebintu ebindhi kamaala.

Kamunye endheru. Ela nga kamunye dhino nnhingi nga dhili mu kifo kilala kyetwandyese nti paaka. Ela nga mu kifo kino ghaligho abantu ela nga ghaligho nh'ebizimbe ebya kalina. Kamunye dhino dhiyambaku okusaabaza abantu.

Endhuki nga eli ku kimuli ekimyufu. Ela nga endhuki enho eyambaku ebimuli okumulisa. Ela nga endhuki enho etuwa omubisi ogutuyamba okwidhandhaba ebilwaile kamaala.

Ekye nhandha era nga ekye nhandha kinho kili mu mikonho nga ghansi ghaligho enhandha eya maadhi era nga kilaga nti kinho ekye nhandha ba kakivuuba ebye nhandha binho nhe bimu kwiva lyetusinga okulya munsi yaifee.

Omusaadha nga omusaadha onho avaire esaati eya kyenvu nhe empale eya kitakataka era nga omusaadha onho ali silingisa gaali nga ku gaali kinho asibyeku enkota dha matoke edha kilagala.

Omusaadha nga agemye ekatiba era nga akatiba kanho kaliku obutuli bubiri, ekituli ekindhi nga bakidhwiza mu eitaka era nga ekindhi kizilamu. Era nga akatiba kanho kayambaku okukola amatofali, ghansi ghaligho amatofali agandhi nga kilaga nti amaze ogakola.

Abeisilikale era nga banho abeisilikale ba ku lugudho era nga abeisilikale banho bavaire ebikoti ebirugavu era nga kilaga nti amaadhi gali tonha era nga abeisilikale banho bemereire kumpi nhe motoka era nga motoka enho ya basilikale.

Omusaadha nga avaire enkofira era nga omusaadha ono avaire esaati n'empale eyabbululu ni bbutusi endhirugavu era nga abakaire eibbumba kumugongo nga alifuwerera ebirime munimiro era nga ebirime bino byakiragala.

Omusaadha nga atyaime ku lyato ku nnhandha ela nga omusaadha onho agemye enkasi eli muyambaku okuba nga asobozesa elyato okutambula bulungi. Ghaigulu ghaligho ebire ela nga omusana guli kugya nga bwegughagho ekilaga nti obwire bwa lwaigulo.

Oluguudo lwa kolansi ela nga oluguudo luno lunhilira ela nga oluguudo luno luboneka bulungi. Ku luguudo luno mulimu amammotoka nhi piki ela nga bilina gyebili kwila.

Endhuki era nga endhuki dhinho dhili ghalala, endhuki nhekubimu kubighuka ebikolera aghalala era nga endhuki dhinho dhitugha omubisi ogutuyamba okwidhandhaba edhyere kamala.

Mukazi nga ayemereire nhe enkota dha matoke era nga amatoke ganho ga kilagala omukazi avaire egomasi era nga yesibye ekitambala kya bbululu ku mutwe. Amatoke ganho nhi kwemu ku mere gyetusimga okulya mu ighanga lyaife, einhuma gho mukazi onho ghaligho emidhala egye nhanha nga era eriyo nha bantu abandhi.

Omwana, era nga omwana onho avaire akasati akammyufu era nga omwana onho alikumwenya era nga kitegeza nti omwana onho musanhufu era nga omwana onho atyaime kufomu era nga enhuma oghomwana ono ghaligho abantu abandhi.

Omukazi n'omwana nga omukazi ono avaire saati ya bbululu era nga alikwegeresa omwana ghe okunaaba engalo era nga omwana ghe ali kunaaba engalo nga akozesa amaadhi agava mu taapu era nga ali nhabira engalo mu sinki.

Amaato era nga amaato ganho gali ku nhandha era nga ghaligho ebinhonhi ebirugavu nga bili bukalu mwibanga era nga amaato ganho gayambaku abanti okutambula engendho dhaibwe nga bava mu bifoo ebindhi nga baila mu bindhi.

Abasaadha ela nga abasaadha bano bali kola ku luguudo. Ela nga omulala ku bo availe ovolo ya bbululu, ela nga availe nhi bbutusi endhirugavu nh'enkofiira ku mutwe eya kyenvu. Ela nga agemye ekitiiyo mu ngalo, ela nga nhi bale abandhi bagemye ebitiiyo mu ngalo. Ela nga bwebasenha ebikyafu. Ela nga kumbali ghaligho oluguudo ela nga kuliku abantu abali tambula nhi piki.

Omukazi nga avaire saati ya bbululu empale emmyufu era nga empale enho nnhimpi nha avaire sokisi emmyufu nhe engaito dha basambi bo mupira nga ali saamba omupira omweru ku busubi obwa kilagala.

Ensudhu era nga ensudhu enho ya kilagala era nga eri ghansi mu nhimiro era nga ensudhu enho ebonheka bulungi inho. Ensudhu enho nhi kwemu ku mere gye tusinga okulya munsi yaifee.

Abasaadha babili nga bali silingisa gaali ela nga bali tambulila ku luguudho olwa koolnsi ela nga omusaadha ali embeli alisilingisa gaali nga kuliku embagho. ela nga ali eighuma alisilingisa gaali nga kuliku ekifulusi.

Endhoki era nga endhoki dhino dhili ghalala era nga endhoki dhino nhi kubinho ekighuka ebikolela aghalala. Endhoki dhino dhituyambaku okutugha omubisi era nga gunho omubisi gwidhandhaba endhwaire kamaala

Elyato nga lili ku nhandha era nga kulyato kunho kuliku omusaadha nga atyaime era nga kulyato kunho kuliku bbendhera ya Uganda. Elyato linho liyambaku abantu okuba nga batambula okuva mu bifoo ebindhi nga era beila mu bifoo ebindhi.

Ekiziike era nga ekiziike kinho kirugavu era nga ekiziike kinho kighumulile mu busubi obwa kilagala era nga ekiziike kinho kigemye ekibala ekya kilagala mu ngalo era nga ekiziike kinho nhi ku bimu ku bisolo ebyo bulambuzi munsi yaifee.

Endhuki nga dhili ghalala era nga endhuki dhino dhili kola omubisi era endhuki dhino nhi ku bimu ku bidhuka ebikolela aghalala era dhinho endhuki dhi tugha omubisi ogutuyamba okwidhandhaba ebilwaire kamaala.

Piki nga ebese enkota edhamatooke agakiragala era nga ghaligho nhegaali dhona nga badhitise enkota edhamatooke era nga kiraga nti gano amatooke baligatola munimiro yaibwe nga bwebagatwala mukifo ekindhi oba ogatundha.

Amaato gabbululu era nga amaato gano gali kwitaka era nga amaato gano gali kumpi n'enhumba era nga enhumba eno ndheru era nga enhumba eno nnhenhe, era nga enhumba eno erinha amadhinhisa mangi nga amadhinhisa gano bagasiga langi yabbululu. Einhuma gh'enhumba eno ghaligho olusozi era nga kulusozi kuno kuliku ebintu ebyakiragala.

Goonhya era nga goonhya enho eri ku bukalu era nga kubukalu obwo ghaligho obusubi obwa kilagala era nga ghaligho nha mabaale, kumbali ghaligho enhandha eya maadhi.

Abaana batanu era nga abaana banho bemereire nga kilaga nti abaana banho betegeike okuba kuba ekifananhi era nga babiri kubo begemye ku bibega bega ekilaga nti bamikwanho.

Ekizike ekirugavu era nga ekizike kino kityaime kumuti era nga enhuma gh'ekizike kino eliyo emiti egyindhi emighanvu nga gyiliku ebikoola byakilagara ekizike kino nhikubimu kubisolo munsi yaiffe ekyobulambuzi

Ekigogo era nga ekigogo kinho kyakiragala nga kiriku endhagala edhakiragala enhuma ogh'ekigogo kinho eliyo ebigogo ebindhi era nga byona biriku endhagala edhakiragala, era nga ebigogo binho byamba okuleta amatooke getulya nga emere.

Omusaadha nga avaire saati eyobwalala era nga avaire empale endheru, omusaadha ono nga agemye eisimu mungalo. Amasimu gano gatuyambaku okwogerazaganya n'abantu abali mubifo ebyendhaghulo.

Enhumba, era nga enhumba enho bagizimbisa matafali era nga bagiserekesa amabaati, kumbali ogh'enhumba enho ghaligho enhimiro nga erimu ebigogo ebyamatooke era nga mulimu nhi dhuma. Kumbali ghaligho ensiko nga eidwire eisubi elya kilagala era nga ghambali gh'enhumba enho ghaligho akagira akatono era nga kebakozesa.

Abantu nga bali kwoza engalo era nga bakozesa amaadhi agaliva mutapu era nga balikwoleza engalo dheibwe dhinho musinki era nga kirungi inho okwoza engalo lwansonga inti kituyamba okwetangira ebilwaire.

Omusaadha nga ayemeleire ela nga omusaadha ono ayemeleire mu itosi ela nga agemye akati ela nga kumbali ghaliyo ennhandha nga elimu amaadhi.

Omwaana era nga omwaana onho gha bughala nga avaire akateteyi era nga omwaana onho ali sindhika ekipiila kya gaali, era nga ekipiila kinho kirugavu era nga omwaana onho ali zaanhila mu busubi obwa kilagala, kumbali ghaligho enhumba eya matafali.